Man enini kono boda boda ma ocung bodaboda man tye ma oruko kor bongo ma blue oruko bene sokci i tyene ki war macol i nyime kono tye mutoka tipa matar ki bene pipiki mukene tye ma ocung i teng yo.

Man enini kono tye poto poto jami aryo itenge tungcel tye poto lanyogi ki bene iitenge acel tye poto mucele poto eni tye ma kidoyo maleng tutwal

Man eni tye co aryo ki latin acel ma gitye i yeya yeya eni kono kicoyo kome ni acel yeya eni kono tye ma kiyubo kiyen joni tye i pii ka wot ki yeya.

Man eni kono gitye co aryo ma gitye i yeya co eni gitye ka coro pii ki tal wek yeya owoti acel tye ma pe oruko bongo ocung acunga i yeya i pii kono tye lee ma okelo wiye woko.

Enini kono tye mego ma tye ka kati ki ot ot enini kono tye ot lum iteng ot man kono tye labolo ma kipito ki yadi bene tye ka nen ibut ot enini kono tye dero dero man kono kiyubo wiye ki lum.

Man eni kono tye laco ma ogungo piny tye ka lega laco man kono tye ma oruko bongo pa lugwe odilo en tye ma ogungo piny ingom ci ojengo cinge ka ma dano bedo iye gin ma ruko iwiye bene tye ma ocibo piny.

Enini tye ot bati madit matye ot gorofa ot enini kono pud pe kityeko yubone pud pe ki wang ot bene pud pe kiwero i ngete kono tye ot madit madong kityeko yubo ne woko ki yaka bene yadi yadi tye makipite i ye bene.

Ma eni kono dano ma gitye i yeya i pii cal man nyuto dano adek ma gubedo i yeya pii man kono tye malac tutwal i pii eni ni bene yel ma otwi iye madongo ki matino

Enini kilwongo ni dero dero enini kiyubo wiye ki lum dero man kono tye ki gweno ingette itenge bene tye ot bati ma pe kiwero kome yat atura bene tye inget dero man.

Enini kono tye ot pa kulu ot enini kono tye ma kicelo woko ki celo nyonyo wiyo kono tye ma kiketo wiyo kono tye ma kiketo lum ma otwo kulukulu enini kulu dong tye madongo gin abic